Kwarai kam,a duniyan nan, musan da cewa dukan mu yan adam, muna da halayen mu daban daban, ko karamin yaro, ko karamin yarinya, ko babban mutun ko tsoho ko dattijo. Akwai yanda suna bi ababa kala kala bisa ga halaye su. Ni in mutun be so akwaw yanda nike bi da shi, kuma na tabata da cewa mutane de yawa akwai yanda suna bi da irin wa'inan abubuwa, ama abun bisa ga halinkane bisa ga yanda jikinka zeya ɗokan wannan abun da sukayi maka. Kamanni idan wani yakini, ni inada taurin zuciya ban ni, zuciyana baya barin har abu ya ya ya jijigani har inji tsoron ko kuma inyi kuka inyii kwanaki nawa banci abinci ba, nakan ɗoka abun in nema abun da zan iya koya a abun da ya faru idan de har na nema abun da zan iya koya dashi, toh nan gaba zenyi hankali dashi. Ni bana so wani abu haka yasa mu lalatar da zamantakan mu da wani, don na tabata dacewa kodama ansamu sabani tsakani na da wai wani, wani lokaci wani karo awani gefe, zamu tema zamu so juna zamu nema juna zamu so wani ya temake wani, kuma bisa ga yanda kunyi zaman ku, yanda bakwa, baku lallatar da wanan zumuncin kuba, shine zezo ya tanada ya zama abun deze sama ku samu ku samu kuyi magana ma kuyi abubuwan da wata kila kuna bukata kuyi.

malamen koyaswa da ilimin boko sunada babba mihimmanci akowana darasi anfani su ba iyaka don kowani angwani kowani um wuri yana bukatan su malame nan wanda zasu temake mu su wayar da jama'a yanda ya kamata idan rayuwan su yanda yakamata abija juna yanda yakamata ayi ababa kalakala woni abu kuma shine wayanan malamen na boko idan har basu da wanan ilimin basuda wanan koyaswan yanda zasu bi da mutane su gane abubuwan ba to ya zamz da cewa du zamantakan mu a um a wuri ɗaya ɗinnan yazama banza don acikin mutanen da suka wayar dasu shine zamu samu su dogtoci shine zamu samo sam um samar dasu Engineers shine zamu s samar da mutanen da zasuyi woni abu da zasuyi wancan da zasu temake mu acikin jama'a ama idan har ba'a kwantar da hankali an koya musu ayi musu babban training ba zamu za'a samu matsala don mutane daya kamata ayi suyi koyaswan suma basu sani suma basu iya ba to idan har wonda yakamata suyi koyaswan basu iya ba to ai yaran sun shiga uku kenan wonda yakamata su koya ɗin sun shigs uku don idan har babban be sani to yaro da kyar ze sani